Keke je waɗugo zixza ɗon kare ha dou mai, ɓeɗo waɗa zigza kare gam ta fista ha dou keke mai ɗon garaji guda tati danejum tal ɓeɗo naftira be mai gam zigza hed gefetoma ɗon kare be korowal.

Yeri be sarqa be kuje jungo, deɓbo ɗo fauna be mai fottina mo be mai ɗo fottinamo, yeri be sarqa to deɓbo wadai yeri faune mako cikai vi'ai ma yiwol mako cikai, ngam gaskiya yeri be sarqa be kuje paune je roɓe on paune maɓɓe.

Restaurant babal nyamugo nyamdu, ɓeɗo nyama nyamdu, marori bei hako tatasai ɓodejum be viya stew be chokali, nda plate nda hako mai habe kusel, goɗdo on nyamata oɗo joɗi oɗo nyama ha dou tebur mai.

Frde rice marori ɓe waɗi frying mai ndaɗum hedi gefe gotel ɓe waɗi coslo kanjum ma be kabej kukumba hattoton ɓe wati hado plate danejum tal, ha hedi gefe towbo ɓe wati arish sos kanjumma hadow mai.